alo alo wa a alo

a mi Khady Ndiaye ano xene Omar

alo

barikala nam ŋesne koy Aliou Ndiaye Aliou Ndiaye waw Aliou Ndiaye maxey men rek depuis Ndindor Ndindor Ndindor sant a emission ne nuun xaye de a jega sens trop vraiment sim na nuun content nam ten a paxa paxa paax ok merci